Ŋkugbagba nyɔnu le avu kple kpo ɖe asi do atalegbe, do gaŋkui yibɔ le mɔme tsom. Gbemumu le wo megbe, exɔ hã wo megbe kpakple eŋu ɖe le xɔ ƒe ŋkume le wo megbe.

Tɔdziŋu dzẽe aɖe le atsiaƒu aɖe dzi eye nyɔnuvi aɖe tɔ ɖe atsiaƒua nu. Elé woame ve ɖe asi, bla taa, taa vɔ eye wò enu kom. Eto eto rɛ lɛɛ megbɛ ɖaa.

Sukuvi aɖewo ƒo xla woƒe nufiala le gota eye nufiala ko eke ko ŋu fia mee, ɖeviwo do awu vovovowo le woƒe nufiala nya sem, egbe mumu aɖe hã le woƒe megbe ɖaa.

Nyɔnu aɖe ta avɔ dzɛ̃ do awu pink, bla ta ku nɔ anyi ɖe aba dzi, kpakple eƒe vi woame ade wo katã le xɔme, evi woame etɔ̃ nɔ anyi ɖe aba dzi kpli, tsitsi lé agba ɖe ɖe asi kɔ le ame ɖe fiam.

Ŋutsu metsitsi woame atɔ̃ le xɔ me woame ve do gaŋkui, ɖeka nye Ghaname dukplɔla le asi nam ame ɖeka, wo katã wodo awu mekpekpe yibɔ, ɖeka lé kuku ʋi le asi.

Aŋgbaɖiɖiŋu re lɔ amawo kple woƒe agba kɔ yina re teƒaa ɖe. Amawo nɔ anyi re agbawo dzi. Agbawo le abe aba, etsigo, zikpi, baɛsekeli kple nanewo.

Ame aɖewo ɖi le yameŋume. Nyɔnu aɖe lé eƒe vi ɖe asi le ŋgɔ. Nyɔnua ɖeka hã ashi ŋuŋum amaa ɖe. amaa ɖewo kɔ nane tsyɔ mo lé ŋɔtsi. Ɖevi aɖe hã ɖiɖim le nyɔnua megbe.

Ghana me dukplɔlawo ƒoƒu le woƒe takpekpe ame aɖewo tɔ ɖi enu ƒom, ame aɖewo nɔ anyi ɖe zikpui dzi, agbalẽ ʋi le ame geɖe ƒe ŋkume eye kaɖi ƒoxlawo le xɔme.

Masɔmasɔ aɖe dzɔ le dukplɔlawo le woƒe takpekpe, agbalẽ aɖewo le kplɔ̃ dzi, ame aɖewo do awu kpekpe yibɔ, ame aɖewo hã kɔ nane tsɔ mo kple ŋɔti. Ame aɖewo hã do awu ʋie.

masɔmasɔ ɖe dzɔ le USA dukɔ me kpovitɔwo sɔgbɔ tɔɖe teƒe ma be woale amawo wo magawɔ basabasa ɖeke la fima o amaɖewo tsɛ le USA flaga ɖe asi

Etsi dza le teƒe aɖewo ye ameawo fɔ woƒe agbawo zɔzɔ̃m le tsia me. Ameawo wɔme adre. Womɔ ene nye nyɔnu. Wɔme etɔ̃ nye ŋutsu. Woƒe agbawo le abe aba, zikpui kpakple dzodoƒui nuwo.

Eŋu vovovowo le teƒe ya la be eŋuɖoƒe ene. Amewo yim gbɔgbɔm. Eɖewo le ŋua me. Exɔ ɖe le wo megbe ɖa eye ati aɖe le wo ŋgɔ. Exɔ ɖe li wometu vɔ o.

Skuulvi wo ame ene tɔ ɖe gota. Wolé agbalẽ ɖe asi. Wo ame etɔ̃ woƒo eɖa. Ɖeka meƒo ɖa o. Ɖeka ƒe ta le lɔbɔɔ. Wotɔ ɖe egli ŋu. Eglia le abe afii ene.

Ŋutsu tsitsi do awu kpekpe yibɔ lé aha ɖe asi, ɖo gaŋkui, eɖa mele ta dzi nɛ o, tɔ ɖe blema nɔnɔmetata woame etɔ̃ aɖe ŋkume, nɔnɔmetata ɖeka, ɖeviwo sɔgbɔ nɔ anyi ɖe anyigba.

Nyɔnu ame tsitsi woame eve nu ɖam le gota. Nuɖuɖu vovovowo le dzoa dzi. Nyɔnua ɖeka kɔ gatsi le nuɖuɖuɖa me blum. wo ababɔbi le agba aɖe dzi le dzoa dzi.

Nyɔnu metsitsi aɖewo le gota. Womame eve le agbawo klɔm. Ɖeka le anyigba kplɔm. Ɖevi aɖe le wo megbe. Nyɔnuawo bla taku. Agbakɔklɔ aɖe le ebluu ɖe me le woƒe megbe.

Ame aɖewo zɔzɔm le mɔ dzi, emɔ menyo, exɔ ɖewo le wo xa, exɔwo mele nɔnɔme ɖeke me o, atiwo ƒo xla wo, nyɔnuvi woame eve aɖewo lé agba ɖe ta, ŋutsu aɖewo hã zɔzɔm gbɔna, ɖeka do awu ʋɛ̃.

Ŋutsu aɖe kple nyɔnuvi aɖe kple woƒe vi nɔnyi ɖe anyigba le xɔ me. Wo katã do anyigbawu ɖeka, edzi kple yibɔ. Wo fefefem kple ɖevia. Ŋutsua do watsi yibɔ ɖe eƒe asi.

Etsi ƒoɖi ɖe xa ɖe teƒe ya, egbewo, kushi ƒoƒu ɖe teƒe ɖeka, exɔ ɖewo le wo gbɔ fima, amaɖewo hã zɔzɔm, yiyim, gbɔ gbɔm, amele kpla bagi yibɔ, ameɖe hã tɔ ɖe ʋu dzié megbe.

Ame aɖewo le eŋuɖoƒe. Ŋutsu wɔme eve aɖewo agba dom eŋua ɖeka me. Zigli kple agba aɖewo le eŋua ta me. Nyɔnu aɖe le agagbɛ ɖe ta etsi dram. Wo ame eve aɖewo hã le adzɔge enu ƒom.

wó sa edu vovovowo ƒe flaga le gakpowó dzi edu labe USA eƒe nɔnɔme eŋu dzi eŋu yi kple eŋu blu kpakple Germany yiƒe nɔnɔme labe eŋudzi kple eŋu aŋgba ɖiɖi